Issi keeththaa giddon dungguza may7idi beeththishin sinththa baggan sanththa masathiya miishsha bayzzishin ha baggarakka aththuma asay dunguza ma7idi qarxxape ooseththida keeththaa giddon uththidi hanizayssi beeththes; asathi tseelishin yaa7a yaa7ira masathoosonashin zal7e zal7oosona.

C'ora asay ubbay shiiqidi biita goyizaysinne ootho oothizaysi beetees. Bolla baggara shaaray de'ees. C'ora asati biita kaachosona. Baggati biita bookeetees.

ammo cima heedzdzu gammo cimma asati sintha baggan eqqidi maata issi cimay oyqis hankoti heedzdzaykka dunguza maa7i dunguza barnesa huphen wotti cikka sintan oyqqida

dumma dumma asati kaame giddo gelanawu penge dooyettin kaame giddo gelanaw hanees beetes kaame gelanawu bida astappe issi cima aaway laxana maa'idi zokko bolla pestaale baa'idi kose oyqqidayssi des.

tammo ciima asati huphen dunguza qachay dunguza koppiye wottizay sinta baggara tirara booththa maa7o pooxa yedday laxana maa7iday sintan ushsha sinta woothid uyishe inkoan adabesachu miya xuufi goyera woththise

Heedzdzu asati beettizayssappe issoy dunguza maa'o maay'i issoy dunguza maa'o maa'inta gaammoto dursa dorizayssinne pude guppizayssi beettes hine baggara issi addey bappe eqqizayssi dursaza durennan gufakka guppenan eqqisi eta hti shi fisi xeellishie

andati imatta mokkiza hanotan imatta yidagi maqasera woykko qanxiza minshara sinta baggara diya woraqate qanxizay deettes dunguza qooren qachizays deettes

dumma motoreranne heedzdzuto motorera dumma makina mangista makinatara oge bolla ke7idi biyayssaynne poolise sinta baggara koppiye wottidi dhaaggeyays beette

Guza ma'o may'idi eqqishin sintha baggara booxci uttidaba qooren gachahe sharbe daaniza ma'o putto daanizaa ma'izay sintha baggara uttishin ya baggara galal'u masaziza oyden uttidayssi beetta sintha baggara issi naay baappe woxate uttays beeta.

Uthi beettes keeththafe kare baggara mithay tokettidayssi asi uthiyo boothay beettes sinta baggara issi asi beettes oge dees.

cora macay attumay ubbay cuga woykko yaa7awoykko haasi haasiyanawu shiiqidi issi bollan uttidi sinthan haasiyidayssa tishi hissi xeellishin issi macasa sintha baggara ayfe mana xirwota qoore masqale wottada xeellee

Cora asay barbamince gammo kataman itton yaa7a bolla woykko cita hasiya haasiyanao issi boota shiiqidi xeellishe sintan tamarsizas wozna wottidi dumma dumma mawa mayti uthis kaallizee.

Cora asay issi ooso keeththafe sintha baggan oydde bolla ciccigi uttin aykko qoppiza mas dishin bagga asay huuphen dunguza koppiye wootis bagga asay hara hara aynate koppiye wootis ubba pekka dariya baggay booththa caamma atizi uttizaysi.

mangiste woyi kawo keeththa asati sintha baggara uttishin issi addey borce kushen dabtara oyqqis kushen silki oyqqidi iski birsora xaafiyahanishin sintha baggara yootetida miishi dizaalan tishshi histidi xeellishe bieththes

Hegan uttidi daro asa tamarsizaysse daalizayssi kushen qaala xoqu oottidi asisida miisha oyqqides sinta baggara silke beettes kushe bolla migido aattides.

Ubara asay issi bolla uttidi duulata duulatanon uttizayssinne aasiyettiza miish sintha baggar dizadan tishshi histidi wozna woththii xeelei beettes asay wombara woykko oyde bolla uttidi xeellizayssi tishshi histi sinta baggar olxeasos.

cora kawo keeththa asati citan shiiqidi yaa7a yaadhizayssinne baggati ziqqi histidi xaafishin baggati kushen oykkida bamu baylla nakshinne axelishin deettoson asati keeththa giddon.

qeedhi yiranay asi baynda karin baape gabsettidi co ugiditishi histidi xeellidayssinne kadhe dooya gididi uttizayss beettes naasintan qeeri booththa miisharanne guutha miish sa7an diyayss beethes

Urqqappe meretida miishsha bolla asho qumi woym asho kathi giigi uthidi bolla bagara mitha danida salo masatiyays utidaashin gaxa bagara sooloy, barbare,mashay issi bolla utidi beetees.

Issi qeeri guutha naya jarkanera haaththa ba7ada godorera haaththa iddirayssinne bappe eqqada hamuthizayssi hara asi maaddenna jarkane bappe ba7ada waayetizayssi pheette

asati issi wora giddona ay komisha hu7en thookkidi dara giddora baasettidi woykko giigetibenna ogera kanthidi bizaysi beettes asati issoy issoafe sinthanne goyen kaalletinne kaallatethi dammitus edee

Di gatta keeththafe kare baggara aaya qi yidhara aawi gedamutishin issi ciima ayynda giddo gelishin garsa baggara gaththa keettay woysha qarxan dadetti uttis karen saafi eqqi uththizays.

issi keeththa asi na7i attumi maci aaya aawi ubbi shiiqidi issi mala may7o maa7idi garsabaggara zo7o xillata oyqqida qamise booththa ma7i huuphen aykko qachidi uttidi pooto denzayssi eea

Ada giddo eqqis wora hare sintha baggar haaththay dees zumay dees zuma bolla mithi dees wora harey haaththa baggi simmidi eqqidi xeelles hare issua puncarakka medhay deees wogga abba haaththay sinta.

Sinta baggara woznakka kuntida asati goy baggara abbi dishin sintha baggara ooso maay'o woykko manxaba reqe gisa maay'o maa'idi eqqedi xeelidayssi ubba qonce malaaxa huuphe bo'aymiday mibennay baytiran kushe woththiza.

Sintan booththa qalame daaniza issati yay galal'omasatizayssa qooren calle aaththay miicizay aachchan abeba oykqi woykko ciisha oyqqidi xeellizay huphe caketida caketentay ubbay eqqidi xeelli shii.

Rahama giddo geliyo penge lo'etidi ginbebe woosetti uttushin asay gelishenne kehishe hani oge beettes giddo makinikka keizays asikka giddo gelizays beettes pooqey oykko sintha baga penge yiburesdae.

Gen7amari ayfe phirxi hista sinta baggara worqa masata kace dhoqu hista hayta cirgissa dhichizara biittos yaani xeellishin guye baggara aykkomish giirin corgochcha haytta xeelliza miisha daanoos co7ugada baappe ichizaysa.

Qeeri wolqi gakkina gashenaya wodolora woka wolqafame wolqafe daro tootalejjake haatta baana deecettada bizayssi beettes maggara shuuchi oge iita udaraka muttada baanawo dancetide ggiites.

keezi cimmida asay dhoqu gida bessafe ziqqi giday haatta kanchekko booththa ma7o xalla maa7idi huphe bolle cima asa koppi woththidi haatta kanche beyanawu yishin eqqidi betosona

Nam'u kareththa ma'o may'idi issi miisha zo'o miisha na"ay oyqidda goye baggara bandirray dees na'ayikka kareththa camma aathtizaysi bettees guye baggara mithi de'ees

isti misile beettiyays eriporter giya xuufe oyqidi ha baggara moowayle poodooykko misile bee dishin garsa baggara heedzdzu bootan na7u bootan asa misiley issi boota bollana7u asi ha baggara zo7o miish xuufe dishin dugge baggara dumma dumma xaafetida ingilizato xaafetha xuufede

hisiti maca sharbe uphenne qooden xaaqa buuththa kootemaayada meeso giza xuufe buutha xuufen xaafettidayssade eqqada asas guyi baggara ashara woykko kushe ashara daanda miishan oyqqida siilleppe sinthara eqqada xeelida

Issi atte achcha histi kessidi miicizayss kushen dabtara daanizawa oyqqidi hifesen cawotan diza cawa kaasa amarathora xaafateesa oyqqidi qamma nam'u saate baggan de yo gadan yootishe massawuphe ooththizayssi beettes.

issi si7ile bolla gaazeexa bolla daro asati garsan uthi bolla bagga eritirodik giza xuufe oykqidi telesipik giza xuufe oyqqiza miishay amaratora xaafetiza gaazeex eype teesma

issi addey duuna bolla maske wottidi qeeri naytawu kitibaate marke caddizays beettos na7iya sharbu hudhdhi bolla wothada haba bi xee bishin issi adden marke caddizays bettes

Athiza qoqay de'es ya bagara ha bagara shubou xaxeti utis dhoqu gidi osetiza biratape osetizaysi betes shuboti issoy issara qaxeti utida

Zere zeretizayis misates haththi cuga masatizi penti penti gogozayis betes zere betes abay betes abappe ya bagara dhoqu giza besay zumati deosona.

hn barneexa wottidi uotisidaysi goye baggara dumma dumma maawurate diratada essili zo7o biitta bolla giddon issi issi maata masatiyayssati dishin giddola haaththa booye daaniyawikka duge mooketizays betes

iti woraa giddon maaberate mithi woykko simmentoru woosettida poole geetettiday dara giddzon eqqidi shugoy abolla qaxiballetti uttida shine gaxxara ogeppe gaxara bizayssi beettes agiddon mitay coora dara yixizays ere

Issi woxaate yelagay uphe garsaba gara ceero qanxatti uttidi issi keeththa matan woykko kaame daaniza miisha matan picar walakeda ooso may'o mana idi haasiyi shedidaysi beettes naay yelagatut.

Issi katama heeran pooqetinne maabirate mithay eqqidi dishin maabirate mithay issoy isso bollara shuwoy kantidi bishin katamappe ha baggara maatay toketizi salo malatidi beettizayssi.

Haa yelaga nayti sindabagara ushshay mizamiish ubbabay giigetti uttin ekkidi uyidenne miidde aanizayssi beettes masqala galla daaniza kaasa kaa7ishenne issi bitane guyba garaeqqeti etawu ushsha muussa immizayss daani diee

issi adde suyqen woykko ba zal7e zal7ida kiittan uttidi bira qanxesana tikkete woykko kaarinne qanxisiye sinta baggara zayte gidontha agenna jarkenera uttiza shin tikkete qanxesidi bira qanxeazasi

Issi maciya baappe sintha baggan eqqidashin goye baggara motore nam'u tohua motore eqqis goye baggara pootoyi keeththa bolla pude kaqet uttishin goye baggara asi ziza miisha daanizays beettes.

issi addey baappe eqqidi huphen baranex wottidi poolise maa7o may7idi eqqizays beettes adde tishi histidi sinthan kara biddiza miisha xeellizayssinne haasiyana woznan wothtizi xeellizayss beettes

Ooratta biitha bookkiza makina medisidi polisenne woykko shammidi guyye baggara zo'o dirsape woykko biratappe oosettida qorqoroppe oosetida axilriyappe guyye baggara oyddu biitha bookkiza makinatappe sinthan eqqiza asati beetees.

Issi macasiya gede bolla metoy woykko qohay gakkin uthishin akime gidizaara booththa afila ma maayadayda macase toya woykqa zuuqidayssi beetdes suuthi macase gede bollaka beettishin macasiyo xeellizayssare.

keeththafe giddo baggara kurphumetha ogera poolise geda hamottishin issi ooththiza woy ginbbe ooththiza asa daanizayssi bollan eqqidi shubo zo7o shubo zo7o miisha gubichishin ha baggara issi addey huuphen uka woththizayssi ha baggi simmidays.

yaa7a bolla doosana eta sintan galal7o malaytiya barneexay dees sinthan ubbika haaththa yooththidi yaa7a bolla deettes guye baggara bagga asati eqqida karetha ma7o maa7iti

Cora pooliseti silxana woykko bayntawu silxana bootan karetamay wurri maa7iti kushe giigissidi eqqizayssi beettes xeellishin isporte ooththiza masini ubbayka issi mala mad7humayize eqqizas.

Keetha gidon issi macayne ichachu adeti sinthe bagara karexi uthida koothe mayi gompara bootha shurabe mayidi qabatho qachida aderane bootha shurabe mayida maciya huuphe guye yedidarira zo'o shurabe mayidi sinthe eqidarira beetosona.

Issi githa pooqee woykko siminththope ooseththizay kathaman ooseththiza pooqe dishin naani xeellishin thammape bolla gidida kifilethi woykko keeththathi dizayssi beeththes; ya baggara qalame qabba7eththibeynna buroo keexeththishe diza keeththa7itha beeththees.

Federale keththa woyikko oththo keththa etti oththo oththiza keththayi betees.gaxanni abebayi woyikko cishshayi ciyid dizayis betes.kareththa oyide

Ubay dariya bagay laxana mayidi bandira oyqidi mitha giddon eqidi kushe baqizzay laxana mayidi sharbe qachiday karetha mayo mayiday ubbay eqiddi xelizayssi qoncen asayo ubaw bettes.

Issi cimma aawozi gorddetti uuttida penge doyanaw barinesse woykko qodhdhe bolla dunguza qaachchi qeeri naa guyera kaaleththi polise guyera kaaleththi dunguza qaachchida maca polisey oykin yiidii pengeza doyanas waayetes

Pooqe keethappe sinthe bagara issi issi asati betishn pooqe keethay gidon worqa Mala oykidays dishn masalaley sinthara Des,ogiye kethappe sinthe bagara asay ya ha hamutishn issi woxate na'ay woyko yelaga na'ay arsenal may'uwa mayidi eqidays betes.

cora kawo keeththa aysso asati ubbeyka karetha ma7o maa7idi bagga maca asati huphen booththa sharge xaaxidi eqqidi baynsa xeellishin sintha baggara odete miish dizaadan tishshi hissii xeellizays beettees

aa macanaya booththa wombare bakka ithada kushen saate aatta birahdhe migido aattada uttishin sinta baggara porco koy dishin giddora booththa koote maayada hudhe go7e dooqissa uttada xeellati shiessizazdie

Hayssappe sinththe baggara keeththe doyanaw baaxetes barinesse huphphen woththidi dunguza qodhe bolla xaxxidi keehi yidhanay guyera kalishin poliseti guyera eqidosonna

keeththa gidon dumma dumma malkera diza oydey de'es keeththa bolla godan bolla telefizine woykko biidoy beetes hini baggara karetha miish qaaphettides abebay betes

Ichashu adde asati gidton zo'o miisha oykqi ya baggara aykko issi karetha afela maa7idaysi giddton moqota daanida miisha oyqqidi issoy isso immana giyo hanizays beete sabaka issi adde kushen teya'ulon kushe woththizi xeeli miicizays bee.

isti gita kataman karetha makinin ogera baada hamuthishe oge bolla issi asi beettenna ogappe gaxara abebay wogge wogga mita toki uttidashen maabirata mitaybeettes saloy shaadhati uttidi iray qeti uttidays beetes keettay woqa pooqetee

issi keeththay gordeti uttishin sintha baggara issi attoma naara issi baggara maca naera eqqidi keeththa xeelishin keeththay gorda gidiyode bolla baggara saafettidi aykko miishi penge bolla uttes

gordettidi dooyetentan gam7ida ooso keeta woykko timerte keeththan issi macay sure dancada duge baggara ha yishin bootha qalamen qabayti oqo bootha qaalamenti yettida penge qoncera asa uppobe

Pooqe keeththay sintha baggara pooqe dishe sintha baggara aksu ma'olte daaniza maabirate qooqay dhoqu getettizayssi beettes giddoy denbatti uttizayssi hayssi yaani xeellishi maabirate maashine daanizi erettizayssi ubbaga qonce

Cora asati issi bolla ekidi xallishin baggay micces baggay booththa afilla maayidi kushshe dhoqqu ooththidi xelishin sinththan waraqqata oyqqidi boththa oyde bolla guyera eqidase.

Botha kethappe sintha baggara darro assayi eqiddayisape daro assayi botha mayo mayidi bagga asayi utishini bagga assayi zoo afila mayidi utidesi bagga assayi tirani kushe wothin bagga asayi zokoni wothid eqides

Hedzdzu mac'a asara issi qeri gutha na'ra dishin hedzdzu mac'atika sharbe woyiko gabe danizayisa mayidi utishin sinthara qeri na'yi karetha mayo mayidayisa gidishin maca'ra azanida asa danatidi utida

issi keeththa karen cima asay ubbay shiiqidi maca bichay coray shiiqidi naxa la ma iday addeykka gaabe huphemotiday pote yadhiday issi keeththe karen gelanawu penge gelanawu naagi shedizayssi beettes macasay tishshi his tidi haa xeelliza

cora asati issi timirthe keeththa woykko keeththabe sintha baggan eqqiza shin sintha baggara heedzszu kaha gontsiza asati uttin go7e baggara macay borsa oyqqizay kushen tira wotthiza asay ubbay eqqidi xeelli boznanti shoo xeeiza

si machaya yida yelada ekkara yaara doonan maski uttara uttashin ha baggara arkime eqqidi yida yyelettida yida narpec addana ye oykkidi xeellizaysinne kushe xam7i xeellizayssi beetes maciya masqale tirando

Aakime worikko qiiri yidha yelettidi usoppo agine kunnida naa duunara aykko dhale ushshanayo banqalana duuna cattizayssi beettes bicatti uttida dhale ushshanayyo naa huphenkawotha.

maca doonan baske wotta koote maay7ada kushen foossa oyqa gaammosi leestiza bisha oyqqishin yabaggara issi macanays huphe bichay beettishin hini naggara aandi hulet soost aratti gida quxoley beettes

oppey birata hiita daaniya ba bootta miisha sa7an wotasanaw baaqqetishin laphatin mukaame bolla tohosona oydhichashu asati sa7a bolla eqqidi bolla immida asati ekkiyogapbes

akime keettan metoy gakkin woykko qohoy gakkin alga bolla ichiza asaza sakisida asaynne akime beettes ya baggara ha baggara cora asay dagammidi gakkida metowa woznan wuttidi xeellishinne dagammidi xeellizaysbee

issi aakimiya issi cima aaway akime keeththay ichi kushe bolla aybe immana yata xeellishin aaway akimeyo yoo misizayssa haassizayssi eretis aaway birdo xeessafe darsa baggan afe lapu xeessafe garsan birdo maan

Issi keeththa giddon akime keeththa daaniyagey kushe mecetiya bootay, asi ichiya bootay, eqqa wohthiyo bessay ubbay giigeti uttidashin gaxay keethan baappe asi oonikka beettenna deyayssi beetesi giddon oonikka asi beettenna

Horo asati ayfin manasere wottidayssati attumay kanchi phisi keeththefekke idi kushen komputer woykko oykqidi borsa oykqizay diran kushe wottizay pooto oyqqizay ubbay eqqiteti shihisidi ufayxi shemi cishes qeelliza

Nam7u asati eqqidi issoy issoy haasiyizayssa esgiyoyssinne ha baggara eqqida adde kushe dhoqu histi ya baggara eqqida addeya tamarsizayssinne aayyo yootishin ya baggara eqqida addey demmo tishissi xeelleays beete.

issi mamagu aadhdhada daro qaala xoqo wooththiza miisha sinthan wothada daro asayoo sintha baggara eqqada haasiyizays beeththes huphe zooqetenta duge yeddada haasayawa

utuppun asati booththa maay7o maa7idi keeththafe ha baggara eqqishin goye baggara wogga mithay eqqishin sintha baggara zo7o biitha bolla eqqidi booththa maay7o maa7idi nam7u asati kushen pooto oyqqidi eqqidayssi beettes issoy kiisehen kushe yeddidi eqqes

Issi adde kushe bolla booththa miishe qachi narpe cadetiza issanne alga bolla uttidi xeellishin beettes. Tira qulpe qulpe mayidi qoobe bolla karetha masqale woykko sibaako qachi uttiza issi bees.

Oge woyko asphalte pitishe baga asati mooretida muuronota olla gidoppe kesanawu baaxetiahn katama gidon bajaje ...

Ichashu atuma asara issi macara , maciya karetha shurabe Maya kopiye kusheni hu'en wothishin ada atuma asati koote ma'ayi , sure dancayi kushe dhoqu histid sintha bagara diza abeba daaniza misha xeelizysa

Image is not availabile giza xuufey co'u gidi yozays beetes aybika nababanaw danda'etena hesa gusi putoy yana danda,'ibena giza xuufe eki yidaaysi nababetes eretena

Katama giddon gogga wogga keexettira keeththati do7osona katama giddora gita oge de7ees oge giddon mitasi toketidi beettosona.

katama gitton ogeppe gaxa baggara issi pudo eqqi uttida miisha bolla xuufe xaafeti pica miisha bolla xuufe xaafetis aspalte oge bollara bayndira qaalame kaqeti uttin shuboy maaqilati shuboy dishin aspaltera asay mutizas beettes

issi gorda keetta karen daro makinati mooretikko giigissiza miishinnes issi ca baggara dooya diza keettan karen ma7oy boorsay qaaphetu dishin ha baggara keeththan ber pengiafea baggara daro daros misileti qaaphethsays beettes

Issi boothan cora asay hini baggan dishin ha baggara saafaarikoomen woym xila giddon eqqidi sime kardde kessida asathi beeththoosona; giddon uththida zo7o shuraabe ma7ida safaarikoome woykko kardde sime kardde kessishin hankkoothi sime kessanaw yida asatha masthoosona.

Issi timirte keeththay sinta baggara dunguza qalamen pengey oosettidi axeriyappe woykko dirissae soo gelishin penge dishin ha baggara kawo misili karetha silen saalettidi uttida shin maca asi booththa laxana may sinta.

issi galal masateda kaame biitha kaashsheza kaame dhoquotidi biitha denti shin zo7ote uttiza kaame bolla daro asay keidi makina bolla utti hara bessa bizaysi beettees

ordi utthiza macaynne addey issimu nam7u macaynne cora issi laapuna gakkiza addeti issi buro oosettishe diya ogera haylande ubbay kushen oyqqidi haaththe oyqqidi oge xeellananne uttish shioothixe

issi bolla shiiqidi biitta bookkiza miishan biitta bookkizayssi sinta baggara galal7o masatiza maa7o ma7idoyssi caamma aattidoys beettes baggati puhphen bareneexaka wottida biitta bookkishe de7osona

dibbappe eqqidi duuna qaala dhokku woththiza mashinne duunan wottidi paasiyizayssinne sinta baggara eqqidi cora asa tamarsana eqqi dendidi xeellizayssi asay ubbay qoncen beettizayssi erettes

Daro asati issi boota woykko mita tokkanayyo hara boota ekkidi bishin issoy kawoy polise tamayo may'idi kushen xike oyqidi mita tokkana bizayssi beettos guyi baggara muuzey ubbaykka beettida.

karetha miishutude eqqishine karetha miisha bolla yaqooba hooththel giyasuufen worqa woykko malatan xaafettishin ha baggara mithi eqqi uttis amatara ugi aspalte boosettida ga xaara dumma dumma maaday tofetidibeen

Gammo cima asati sintha baggan dunguza bolla uttida xarpheza bolla maata wotti tiran ubbay dunguza qachi koppiye woththidi goye baggar nam'u asati oyde bolla uttizaysinne maatay sinthan xarpheza bolla dunguzan bolla woththidi

Tuchchafe oosettida oge ooththishin bagga asay barneexe wottidi so'u biitta kaashishe biithara manka aaththishinne ha baggara oge lo'ethi lo'eth bishin ya baggara qorqoro axere beettes qanceka sintha baggara beettes

Ubba asay shiiqi jarkanen dumma dumma melhaladiza jarkane kartoonera aykke wootti booththa miisha baggara jibba hiitha ichiza miisha giigissidi qanja oyqqidi ubbay keeththa karin ubbay ciic wotidi xeellizayssi beette siyadi galal dhumalakko.

baraneexa wotidi dunguza ha7omayidi kushe mecetidas beettes bombafe guye baggara cora asati mithofe guye baggara eqqidi mecettidayssa xeelli shin deethoosana

Issi is maceeranne daro oyddu attuma asara nam'ati koppi woothin issoy balee xa wotanne qidashin tira bolla booththa zo'onne galan o mala siile dungoza qoodera duge yeddi kushe tiran wothi xeelizae.

Hissi katamay gelettishin pooqe doomethan dumma lo7iya makinay bishin asay aspaltera hamuthizayssinne maaburate mithay beettishin gaxxara gita gita mithay qoncan dhoqo kizi beettizayssi ubba asayyu qoncan beettees

Issi pooqeppe oosetta woykko simminthofo oosita keetta giddon garsa baggara cora asay eqqidi kushe tiran wothay xeessan wothay eqqidi xeellishin sintha baggara ooso afila maad7idayssi tishshi histidi eta malati bessishin erettes.

Issi keetha gidon oyde bicha beetishen oyde zo'o xarphezay karexi ekidi bootha mastotere diza asi oonika gidoy sirphi cici gi othidashe sintha bagara asi beetena keethay de'es.

Issi pollisey sinththan zo'oy uttidi polise mayo mayidi hashshe bolla bicci dishin biccayippe bolla baggara woy galali'o masatizarippe bolla baggara kareththa mishshey xollinte daniza mala oyqqidi dishshin adde ayfey zo'idi xelli bettes.

Ethophe karite bolla macca assa malatidi hedzu assa malatidi hedzu macerane issi adera giddoni kilo malata oyikidayis betesi karitiya karetha qalme qaba'eta utewude issi bagar hara qalame betes

needu tamare nayti timirte tamari ongidi wursettan moqota ekkizayssi beettes nam7u booththa koote may7ida gati moqota immidayssa gidishin goye baggara etaho moqota immanayo giigettida giigetaya

Macaynne issi adde kareeththa koote maa'i adde maciya booththa afala maa'idi siinththan daabbo woththidi masobeppe daabbo qanxizays beettes addey mace kushera na'ay issi mashsha oykqidi daabbo qanxeshe beettosona

Itophi karta bolla karethan siiletishin heedzdzu maca daanizayssaranne issi athuma siile daanizayssara shiiqiti uttishin guye baggara kilo daaniza miishay siile guye baggara beettizayssi erettes.

Timirte tamaridi wursidappe woyikko ongidappe guye baggan karettaa maa'iyo maa'idi anjo ekkanayo eqqidi naagizayssinne baggay sintta baggara salo woyikko maata daaniza maa'iyo ma'idi sintta baggara eqqi xelliza asay beettees.

sati isso issuayoo moqota woykko shinnemate pooto immishin aaway koppiye woththida aaway yalaganaa yoo moqota woykko shilnimate yimmanawu eqqidi his afishi hissi xeellizayssi beettes.

Heran cora asati biitha woykko a oge pithishin heexa oyqqidi addey macay pithishin issi maca kusho bollas borsa oyqqada shardo huphen gullotaz hamutishin beettes ya baggara katamay zouma inayipa.

D katamana gindon nam'u tooratiza motorenne daro asay sinthara eqqida shin zo'o biitta masetiza kame ekkishin ya baggala cora asay eqqidashin maabirate mithay issoy sara qaxibaleti desie.

Coro asay issife shiiqi uttidi biithafe yiita miisha pithizayssinne peeza oyqi eqqiti pithishin hini baggara mooretiza miisha pitettiza pitota efiza makinay woykkaame galal7o malata mala eqqidays bee.

Dijitale matawukiya giza dijitale giza issi zo'o qaalame xaafeti matawukiya giza issi galal'o malanxaafetis telebir giza issi maca naya poto bolla utida.

isi huphe dooqetha sinta baggar dugeda galal7o malatey sha7aama idaarawikko disital matahoqegizaga dhokkotas guye bagga agessishin warqate isintan kushen booththa miisha oyqada bessizayssi beettes xarpheeza bolla hista

Issi Adey sintha bagara eqides huphey bo'at uttides,sinta bagara qala dhoqu otiza misha oyqid asayo hasa'zays betes .sintan karetha mish Tira bolla may'on utadus.

Cora atuma asayne wozana kunthida kaathiza asay issi besan garsan maata yeggidi issi zo'o biitan hamutishene mangiste woyko kawo ooso asati boncetiza asata mokanayo.

Issi addey bootha apila karthara walaka diza mayo mayidi qaala dhoqu oothidi haasiza masara sinthan essidi guye bagara abbappe ha bagara cora asay ooso oothizada daa ishin eqidi hasayizays eretees.

Haa missilezanni kareththa ee ogera hamutishshi yaa bagara boththa afala mayidayissa sinththa baganni boththa mishsha mata bolla zeriddi haa bagara cishsha bolla zo'o cishshayi diyaga bolla baniddira dhoqqu oththidi asata mokishshin asati kushshe deniththidi sarota immizayissa betees.

Issi addey woykko kuwase kasa kasiza addetta hanesikko sintara eqqidi kuwase ka'ida asata hissi ka'ize giddi maalatishe kushshe dhoqqu histidii shuuphpha bolla booththa warqate shuuphhpakki oykidii maalatishe beetes.

Issi kaame cora kaameti issi makiina ogera hamuttishin bagga asay buraburo koppiya wothizay yaa bishin makinay ha yiidi giddora bagga asay makinappe giddora hamuttizi ya bishe dizayssa.

Haro kawo keetha ooso asati sintha baggal eqqidi sinthara oosettida woykko yaa'a boozan xeellishin sintha baggal uttiza kareta asati wawozna kawa kuntiza asati haraso issoy xeellizays beettes maciya qaxi gada sinthaa

Dumma dumma cora asay eqqidayssappe baggay barneexa wuttidi xeellishin baggay kushen ba itophia bayndira oyqqidi xeellishin baggay mitha daandayssa kushen oyqqidi tishshi hissi xeellishin dariya bagga asay booththa mayo maay'idi xeelle

Adera issi maccara issi macciya koote maaya suure dancca sinththan kallesishin hu'ee doqqenan biittan uttada issi addey koote mayidi doonan kushshe wotti issoy guyye baggara tiiran kushshe woththidi oyddu asti keththa woykko gellishe.....

Cora asati huphe bo'ay miday, issi keta gidoni eqi utidashn sinta bagara tamarisiza masatiza adeyi kushe dhoqu histid asatasi yoomiza miisha asati ezigishe , hen bagara eqidi xeliza asati eti hasa'iza tish hist xeelishe...

Poolise issi keeththa giddon uttidi komputer gora goreshin karetha mayo may7ida asati sintha baggara eqqidi poliseti ooththizayssa xeellizayssinne wozlantishe oottida hinin gita komputere bollati xeellidi oottayssi beettizaysako.

kawo keeththa waannayn sinthan qaala dhoqu ooththiza maygirapoon oykki bandiras essi sinta maatamas ti abeba oyqqidi worqethe sintha wooti kushen iskiberto oyqqidi karetha maa7o maa7idi yooseti shenne haasayizays

issi heedzdzu attomatikka ha kunthi eqqida gati guye baggaranna umacati xeellishin ooso keeththan woykko ooso ooththiza kiittan eqqiti hini baggara karetha oyde jaba kisimotashin ha baggara eti ha siyizayssi wozna woti ubbawokka biitte

Issi came sinte esidi polisetnne duma duma hara asati gidon dishin guye bagaraka hara kame guye baga gizaysi betes Katama gido gididaysi hini bagara mabrate mithi eqishin hini bagara shiqidi zumati betetes.

Polisey issi mala mayo mayi issi mala kopiya wothid issoy qabato wothidaysa besishn issoy besonta eqidi xeelishn nam'u asati guye bagara uti xelishn sinthan diza xaraphe bolla haylande hathara wothi xelizaysi betes.

Polisey kopiya wotidi qaala dhoqu othiza ha siyiza miisha doonan wothidi tiran aykoba qoodhen qachidi ha si'ishe ba yoota yootishe guye baggar bica masatiza zo'o qalamera diza magaraja sintara.

Poliseti nam'u qomo mayo mayidi issoy bulati ekishin issoy salo mala samaye mayidesi , issi mala kopiye wothi nam'u , hezdzdu aynate oyde sintha bagara wothidi oydeppe guye bagara eqidi xeelixaysi beetesi.

Ha misila bolla Wotadaray bolla bagara eqidi masara oykidays bandira sinthan esifi katama gidora bidays betes guye bagara bica galal'o malatida biratay dees

poliseti yaa'a bolla beettosona, baggati waraqate bolla xuufe xafishe beettosona,

Awu keeththa pooliseti issi mala may'o maayidi baggay huphen koppiye wooththin baggi koppiye wothonta bandira malatida ba sinthan wothi karetha maay'o maa'iday salo mala may'o maa'iday uthidi kaallizays.

pooliseti ubbay karetha caammaati bulla maay7o maa7idi karetha koppiy guttidi itopphi bayndera ubbay oyqqidi sinthawu hammuthizayssi beettes yaani xeellishin issi ba asa mokkano woykko imetha mokkano biza waadanee

cora polisetanne hara dumma dumma asati issoy issuwaara haasa7ettidaysanne sinttara beettiza miisha xeellizays beettes.

ke woykko oge naagiza addezi sinta tira bolla bayndera oyqqida maa7o poolise maa7o may7idi bappe eqqidi tishshi ooththidi xeellizays beettees makin sintara yizaakko gidi

Kawo wottadaray sintha masare ishisi koppi ma'y issi mala ma omay'di issi mala koppi woththi eqqizays beettes xeellishin olawu banawu giigetti uttidi bayntame giigiss murutuzatti uttida asa masatish eqqidi xeellizays beette

Issi poolisi adde baappe poolise maay7o may7idi kushe ulo bolla woththidi tishshi hissidi koppiye woththidi xeellidays beettes goye baggara asi yaaha hamuthizayska beettes poolisi baappe eqqi uttides

Sinta baggara eqqidayssatappe namu'u poolisetaranne hankoti issi oyddu poolisetaranne hanko coogiza issi booththa atala maa'ida asatara eqqida sinta baggara yo'omishin poolise issoy kushe dhoqu wooth konken woththidi salameta ingizays.

nam7u asati kaammeppe mitha wottanawu baaxetishin issi poolise mitha oyqqidi wottanawu baaxeti shin issoy gaxara oyqanau kushe piddisidi xeellees

Cora asati goye baggara may'o zo'oti ekkiza maay'o may' sintha baggara karexe uttidashin goye baggara abbideshin sintha baggara woratti uttida karetha biitha bolla uttizayssinne poolise daanidi huphen sharbe qachidi xeelleet.

Issi macasya sinithe bagan dinixe dhoqu othida mishe oyikada sinitha hasayizas qala dhoqu othida mishe oyikada hasayizas betes.

Issi besanni uttidi ya'ayi ya'etidayiss ezigizayiss betees .issi ammono keththa awayi huphphenni barinasse wothiddi kushshenni masiqalee oyikkidi sinththe bagara hasayetizayiss yomma ezigess ,siyetees

Tophe kawoy abiy ahimede getetezay sintan eqidi cora asa tamarisizayisine sinta bagara qala dhoqu otiza mashine sintan wotidi asyo yotizaysi sinta woraqate woyikko shite sintan wotidi xeli asayo nababiraysa.

Kare bitta woykon paranja malizayti ubbay karetha mayo mayidi issoy guye bagara kofiya wothin dariza bagati manaxire ayifen wothidi xellishe issi misha loythi wozinan tishi otidi mashine xelles

itha giton oytu asat dizayssappe de issi macaranne heedzdzu addera dishin guye baggara mastote bolla booth uttida dunguza qaalame oykqishin sintha baggara astappe sintan bootta dawutaray dees woreqae

Asati bayntayo dere maa7o maa7idi sintha baggan shaasha oyqidi maanaw halidayssinne booththa shurabe maa7idays beettosona.

Tadi issi keeththa diddonin maa abolla beethtxosana sintan namuheedzdzu hayllandira haatti de'es bochcha worqate dees malaxeere wotidayssati da beetosona bootta afina maa'i didhete

cora maca asati booththa afela kanche maa'idi attumana qeeri nayti sintha eqqi daro xuufe seetoch giza xuufe kushen oyqqi pooto oyqqidi hammuthizayssi beetes cimaya sintan du

Issi kawo keeththa oosancha sintha baggara qaala xoqu oottidi haassida massarey sinthan wottada ti shi kissada tirangosza maa'ada huphe dooqettenna dube yeddada ayfe malaxere wottada asa tamarsidays miide.

asay issife dendiri macasa a issi bolla oosoa minthanayo booththa afila maay7idi sintan issi macasiya dunguza maayada sinthan hamuttishin na7u qeeri naati sintan deeta

Daro asay dumma dumma dunguza koppiye woththizay naxala maa7iday dumma dumma booththa shurabe maa7ida asay sinta baggara poto oyqqidi misile bolla aabi kawuafoosoa oyqqidi bayndira yuushishe hamuthays beette.

Baappe uttada kareta wombaren uttara hu7e dooqettennan duge yeddada gompara karetha shurabe ma7a bolla baggara zo7o koote maada kishshi ooththada sinthawu xeellidays beettes.

Machataranne issi attuma asatara booththa shurabe mayidi sintha baggara giste malata oyqqida shurabe mayidi daabbo qanxishinne issi maciya ha baggi xeellishin hankoti demmo daabbo xeelleshe dees.

Cora asay deenba buutan hayqqisatho masatidi ichishin dumna dumma afela ma7ida asa gomban olan hayqqida asa zaanidi ichidayssate beettosonna ya baggara shempora paxa eqqidi xeelle agatikka de7oosona.

isilame ammano ammanida asate xooma birshana woykko maammedi yelettida phaala bantha bonchalo sinthan paaththay ushsha ubbay shiiqidi jibba wuy qidi guye baggara napayettida puge yiigissidi zo7o puge wootta puge gigis

Issi bolla shiqidi issi mishe sinthan esidi malaletidi xelizaysane xomosizaysi betes baga asati kushen dabutera oykida bagati tiran ayko mayida xeliyas betes

uda posta gizays xuufe beetes issi kushe posta malata oyqizayssa mitta bollan malatizays beettes duma

Daaro asati zo'o oydde bolla uttidi macci addey shiqqidi yaa yaizayssa hassaizayssi eeretes sinththa baggara lapttoppe sinththan woththidishin haththika sinththa eetape dess.

Giya giddon addey maccay guuththay daroy ubbay shiiqidi baas de'za zali'e miishsha zali'izayssanne jarkkanera dumma dumma ushshata duuqqanayo ehidi woththidayssi beettes. Issi na'ay kushe dhoqqu histidi xeellizayssi beettes.

issi aafo miiye bolla garsa baggara haaththi eeli dishin bolla baggara detta oge haaththa bolla komishin duwetida shuchcheti haaththa bolla duge booxhxi boohxu dishin bolla woddish attida bootora asi hammuttizayssai

Issi kaame bolla asay cora asay uttidi yuuyishin ha baggara mooretiza kaame bolla nam'u heedzdzu asa idi agati uttidi bishin beetes ya bagga moodheten kaame giddon ichashappe bolla gidida asay uttidi

Dumma dumma buutha malkenne zo7othi uttiza malken dumma dumma haaththa masadida miishay gompan fistaale gompan ashshageti uttidi xeellettidaysi beea

Tuni eqqiza bootan makini woggama kiini woykko wogga kaame yaanne haanne direti eqqishin giddora makinan ke ana woykko makinara baanawu kaamera baanaw yiidi xeellida asatti yaanne haanne issoy issora shulku shulku gidi hamuhizays

ma7ota keeththay bolla baggara gachan kametis giddore dumma dumma ma7oti beettosona dissi naay biskileete oyqqidi ogera maa7o keetha yiday beettees awa xizays beettes away de'iya

Misiliya gitton issi macasiya tuketi gishin issinna zal'eza dhishin heedzdzati issi bolla uttii haasayishin issinna sine beettishin tuketi gawus issinna huphen sharbe qachin issi macasiya katha asa yo'aattizayssi eree.

Kuwaase kasanchay kowaase ka'ida denban eqqiti kowaase ka'ishin issoy sintha baggara kowaase ekkana woxxishe dizayssi biitte sankoti appe kowaase olisana woxxizayssikka beettees kowaase kaasancheti.

Nam'u macasati uttidi naa baynta yidha yida oyqqiti xeellishin issinna doolan aykomisha naa muzishin hankolati shiissa xeellishin ha baggar uttiza qedi yidaykka naa xeellizays beetees.

adi itiya bolla shammishinne woykko bayzi shin beetessappe guu gaggara kaame maqinaytishin issi macanaya borsa baayada qeeri attoma nasintan essidayssi beettees

heedzdzu kaame heedzdzu oo gedera woykko tohoera diza kaame yishin cora asay kaame giddo gelanawu hoolo hoolothidi kaame sinzan kababidi woykko zuuriya yuhuudi eqqidi xeellizayssi beettes kaame sinta baggar

Issutoy kaame biddo gelanawu xeellees goye baggara nam'u pooliseti doosona kaame kadhe si ekkida malara dhees biitta bolla hammute.

cora kawo keeththa asati dumma dumma booththaranne dunguzara walaketheha maa7o maa7idi sintha baggara hamutishin kawua aabi masatiya asatikka ara hamutishin beethetes

Katama giddon heedzdzu towa kaame eqqida shin ya baggara pooqa keeththa sindal deedzdzu towa kaameappe ha baggara kaame giddo ykkoto heedzdzu towe giddo gelanaw xeelliza asay ogeppe gaxara hamuthishe bidays.

Ude giddon tamare layti malse zaararau kushe kessidi eletizays bettes; xuufe xaafiza nai xaafidi sintawu astamare xeellishin baggati kushe kessidi malse zaaranawu kushe kessosa.

Issi fene giddo asati gelana phelqiqidi gelana waaytkaysi beettes makiniya bolla baggara qancara eqa caanizayssinne beettes makiniya urqata baya itidayssikkaee.

Issi kifile giddon astamari daro naata tamarsishin bagganays xaabishi guye dhoqu guye astamaresa xeellishin baggati hara goota xeellizayssi beettes daro asati ziqqi gidi baynta xuufe xaafishinne hankoti hara bessa xeelie.

Issi miththa giddonni na'i cima asi ubbi eqis haa bagara keththi de'es.salo bolla awa arishsheyi wulana hani bica malikke oyikkidi de'idayiss betees.

Dunguza qalamey Pude kaqet utid Mitha gidon dishn kopiyey garsara koxe bolla eqi utidaysa betes. MItha gidon as onika betonta botan dishn asi cici gida wora gidon betishe dizays betes , dunguzay qaphet utid..

Macha nayti issi bessan guye bagara dhoqu gi zuman hutida botan matay diza botan bota mayo mayi sure danchidi issina kopiya wotin esina kareta chama atin kopiya wetenara botha chama atin eqidi xeletishe.

Nam'u attuma asarane issi macca na'eira haththa giddon kuwasse ka'anawu bettishin issi na'ay booththa bogge dancci shurabe kallo eqqidi kuwase dheqanayo woykko baqqanawu woxxana hanizaysi bettes haara asi kuwase kaiyay bettes.

Botha apila mayo mayida asaynne galal'o bandira qalame oykida asati kopiye wothays katha elishin miuze mizay ape ye heppe katha denthi dentji be sayne wothidi manaw eqidays betes issi addey ha bagaramitha oykidays beetes

Maca Naya sure fancada bape jupheza fudge yedada zo'o shubare Tiran borsa wotha bapeitha hidon eqafa xelizaysi acha tinci histafa micashe pashkada xelizaysi beetes

Issi maca garsa giddon gaabe ma'a gompora zo'o apila maayada issi shara gigiza woykko daase daaniza guutha keeththa keexxada ba gitoshinni giddon aqizayssi nu erete.

issi woyshafe ooseththiza miisha daanizayss giddon cora asay uttizi xeellishin ha baggara nam7o asati pooto dentishin ya baggara cora asay zuuriyan yuyidi woykko yuuyidi eqqize xeellizayssinne bayntana yuushizayssi beethees

Ichashu asati maa'e woykko kowaase maa'o maa'enna baynta maa'ida sorera woykko adussa bokke dancidi caammaka maaran maa'ettenna kowaase kaanaw woxatettezayssi beettes sintha baggara.

Issi maca maciya puutho su qashe gaammoto dunguza bolla hashshe bolla yegga bullukko danca karetha caammata aratha bolla galbafe oosozida arata bolla uttidashin goy baggar issiyadde mita xoppooti dibbes.

Issi cima bitanne bappe sinta dijitale matawuke kesida mashinne sinta utis ha bagara onika bitaniya matawuke kesida asi betenaysi eretes.

Timirte keetha mayo mayada ayfe bolla woththada xeellizaysa issi addey yaa baggara uttidi bessizaysi hista wotha giidi malaatizaysi sintha baggara telebijlzhine oyqi uttides.

Issi bessan digitale matawoqa woykko alamen gaxan eretanaw kessanaw salo uuttidii xellishin kesidayssi uttidayssa uuttidii maashine oyqiddi qaththishin hankkoy guye gaxara uuttidii huphphe dichchiddi iskirbitto kushshen oyqidii xellishe issoy gaxara eqqidi xelles.

Issi naya zokko bolla borissa baa'ada matawuqe kessanas yada sintan eqqizay beettes namu'u asati suntha mazagabishin issi bagga astamare mazagabisizays beetes.

issi timerta keeththa nayti issi mala may7o may7idi nashnal woykko digital matawuqe giza miisha kessanawides ziiren eqqidi ba salfera eqqidi tara naagizayssi beettees heyssa sintan

maca asate uttishin issinna zigistaa xaafishin hankora hitti shiista izo xeeleyays beettes xaafizara ooso keeththan uthada ooththizadan karetha oyden uthaza oothtishin hankora yada issi shiissa xeelidays beee

Cora asati yaa7a woykko cuga haasaya haasa7inaw baggay bagga asay dungguza koppiya wottin bagga asay koppiya wottenna issi macciya gur sure dancca koote mayada huu7e dooqethen rara xaaridayssinne sinttan dungguzay di

Issi heeran cora asati naashinal worikko digital matawu egiza miisha kessana yi eqqi xeellishin kessiza guye yezokka bana xuufe iddiza bota shoray may7ida nay uttidi matawu qe kesisanaw eta haassishenne xeellizays beti.

nashinal aydi woykko digital aydi giza miisha kessana yoo issi maca woykkokka kunthiza maco sintha wotedi issi naay an lapitoppe xeellishe sintha ayfe bolla xeellida mashome giigissishin issi macay guyera eqqatettishi issa xeellizati

nashinal aydi woykko matawuqe alame giddon eretiya matawu egizayssa kesesishin issi tamanya ha baggara utta ayfe bolla woththishin wokkesidage ya baggara hista wotha gidi malathizays beetes issi baggara booththa afla may7idaysud

maca woy isilamiya ba hu7en sharbe xaaqa issi adde sintan essada digital woykko nashonala mathawu egides kessana essada haasi yizays beetes ha baggar komputer woykko laapito tumatan asi baw ayfen wottiza miishay sintan dee

Tumma dumma cima asati laxana maa7idi ubbakka sinta baggaratiya oyddu asati cikka oyqidi sinta baggan bettizays zo7o afila maa7idi huphe baraneexa ubbaykka tumma dumma woththiza.

Ha kassanchati issi bolla eqqidi xeelidayssa bettes .kassa'anchchatappe issoy booththa may'o mayidi kooththe may'ishin hankkotti eqqidi xeelizayti bettes . Mindara giddora booththa mala gedde qalamme bidayssika bettes

Hayisati gaxani gaxani dizaysati issoy gala'o malatiyaga issoy mata masatiya Mayo ma'in gidoni eqidays qase kasan xonidi ba xonido xonani upayetizaysa be'os

Lappu asati betizaysa nam'u mascara ichachchu ade nam'u macati kasancha gidishin ankoyti kasizayta gididi betosona kuwase issi kasizaysi betes issay bandira oykides eqidas betes nam'ati bandira oyqidi eqidaysi betes.

Naa7u cithay kuwaase kaa7shin kaa7iyaagee ha baggara aduqqi karexxi uththidi kareththa qophe danccis; hankko cithaa na7ay hini baggaara haa woxxizay beeththishin kaassiyaagaa zo7o shuraabe kareththa qophe danccidi kaasses.

Namu citani kuwase kaishshin issi bicha woyikko galalio mayida naayi kuwase kaanasi ekkidi woxxishin hsnikkoyit qase kuwase ekanawu kuwase xeelidi barika dhuqizayis beteesi meda giddoni

Nam'u c'ugay kuwase ka'ishin issi c'ugay botha walaka ma'o ma'idi botha c'ama kalse atida kasanchay kuwase eki woxishe hankoti kuwase ashanaw gindera woxizaysi betes.

Teenise giza kaassa ka7ishin nam7u nayti issoy ha baggara issoy ya baggara eqqidi ka7ishin gaxa baggara na7u daannati eqqi uttidi kaassizayssi beettes. Guye baggara asay uthiya bootay hara malkera beete.

nam7u citay kuwaase ka7izayssappe issi citay goole gelisin ufayshan issoy issua qoommishin hanko citayka iza qoommishin beettes ha baggara poolise kaassa kaase syiyza poolise ekisi xeellizays

issi cita guwaase kaa7idanati ubray issife eqqishin gitto woznan goole oyqiza woykko goole naagiza kaasanchay ankotoppe dumma maay7o maa7idi eqqishin ha baggara kaasiya gadaaway woy kaasiya kaasanchay eqqidaysbee

ija kaasancha bichay issi bolla eqqishin gaxan gaxan attumaynne giddon baraynawuykko goole oykqiza oytanchay gaxara eqqidi kuwaase xeellizayssinne ubbatetti shi histizi xeellizayssi beettes ubbay

Arba mince katama kaasanchataranne hara dere kaasanchatara kuwaase ekkanaw sugettidayssinne issoy issua ya ha sugizay beettes arbaminceti bica qommo mawo

Issi kaasanchay baappe eqqidi xeellishin hashshe bolla gammo malata oyqqida misile may7idi bolla baggara kami guppiza daandayssi garsa baggara booththa xuupen yaxer zew wir geetetida suntha oyqqidi xeellees.

aas daallay kaassancha qayarizayssa bessees.

lssi maca masqale tiran wotta eraayte woykko aramett uttida ushurabe ma'idara amaratho xuufe boothan talaqu uruucafe itiophiya sosti gisi mashshenef taarik giza xuufe oyqqidagi siyle.

Cku7aaze ka iza naytappe issi issi cieta nayti eqqidi ha baggara dishin gissoy galal umasi dishin issoy zo7ora walaketiza maao ma7idi eqqiyode guye baggara hanko nayti kuwase ka7ano goxxarettidayssi beettes zo7o biitta bolla

kaasanchati lo'o biitta bolla kuwaase kaa'ana giigettidays beettees heedzdzetappe issoy galal omasatida buttante dancin galal omasida caamma issoy haathi karetha shurae.

cora asay kuwase ka7iza medan eqqidi kuwase kasancha xeellizayssi baggay awappe yanxila wothay baggay mitha giddo shiiqidi kuwa eqqay polise sintha baggara eqqidi koxe oyqqide naagizaysi Desi.

Kowaase kaasa giigissida wey federeeshin ya alemu elektron andina derejja selxanoch amerareq giza xuufe amaratora sinthan karethan gottidi yutiopphe malgiza xuufe ma7idi ubbay karethi walaketi eqqida.

kowaase kaasanchay beettes kowaase kaasanchati galal7o masatida qommoranne tirara duge bida dunguza malkera galal7o masatida caamma kalee

nam7u woossati meeda bolla woykkowaaze kaa7etize meeza gole dishin issoy kaassizayssa issoy kaasancha gizi uttidi zoo qaalamera diza caamma aattiza nay kaasancha malati karetha bogge aattis karetha caamma addere kaa

maca kuwaase kka'iza chitay eqqidashin kuwaase oyqiza baranay giddon karetha ma'o ma7i attumay addenay gaxara eqqidi kaasisizage eqqidi xeellishin kankoti ubbay kuwaasekka iza naa gididays

Issi citay hara cita doonidi wulen doonidi wursetha moqosa ekkidi xopu ootti denthidi ufayxizays beetees ubbatikka booththa may'o may'di ufayxishin kaasiyagi karetha may'o maydi sinthan etappe giddon eqqidays beettes.

Heedzdzu kuwaase kaa'ida yelaga nati sintha baggara dumma dumma mawa maa'idi baggay galal'o masatishin baggay zo'o booththara walaketiday sama iyode goye baggara eqqida asay baynta ubbanta kuwaase kaa'ishi eqqidays beetti.

Waate kaasanchay giddonka ishin bagga kaasanchati uttidi issoy issoara yaa'awoothtizays deettes zokkon ubbayokka paydoy paydoy xaafetti lay dees tammu paydoy beete.

Duma duma misha qanxizaysa kehippe qara gidida misha sinta bagay birata guye baga lastiqeti ekes nam'u achay des

Misile bela beettiza mango malasizay silka malatizay muuze burtukane haati le shemetawoccyi birgiza xufe amanatura xaafizayssinne sintha baggara wolqate dugedeske bolla duge dizays

giyan bayzanass zayte hayllandefe shiishshidi kullen aattidi qarsa burcukko bolla tigidays beettes galal7o masatiza burjukoy zo7o masatizi zo7oti uttida kulli dishin asa kushe bichi beettes

Biitta giddon diza booththa maashshin woykko piriji woykko irxxateta nuus immiza maashin daaniza miishshay beettishin garssa baggara booththa xuufen galaksi es haya giza xuufe

si keeththa giddoy parxa bolla woykko daachcho bolla diya liqaaqay puutho suqida woykko liqaaqa bolla diya suqeti uttida puuthoy dees puuthoy heedzdzu liqaaqara oyqe

Maxaafay yobunna malke oyqqidi uttizayssi dishin garsa baggara maxaafa giddo giza wozna shaakkida xuufe woykko qacinayn garsara dishin maxaafay tira yabaggi zaaridi uttizays beettes gaxan asikka ba aybikkama

saate qooday heedzdzu saatenne tammanni ichashu daqiq geetetti shin saate bettiyays girkita woykko keeththa bolla eqqidi nababettiza saate gidode bolla baggara karetha xuufen xaafettiza xaafey beette

nayahuphe dooqetonta uphe duge yeddada kushe kumetta shurabe maada shuraabe bolla dumma dumma abeba malatati diyayssa maada silke harithan wothada haasi ays beetees

iskibirtoy sintha xeera baggan worqa masatidi guyi baggay munesoy karexi uttin giddo baggara qas worqa worqa masatida malata oyqqidage duge suure worqathe bolla xaafettana eqqidadan eqqidays bee

Dissii laapitoppe woykko komputer oykko telefizin egizayssi buro doyettishe salo malatizayssinne gindon tama daaniza xuupe ehidi gittofaqara wolqanta daaniza booththaynne samayaawe wala kethidays.

Aykkoy beettenna imejji isnoota abila bilgia xuufe yidi beettes goye baggara haaththa masatiya woykko punne xuufe xaafettidayssappe hari aykko misili baynna xuufe yiidi beettes.

Duma duma asati issi mala nam'u tohe bayskile woyko saykile getetizaysa lagishe guye bagara eqida asati xeletes xelishin sinta baga asati olo oloti issoy isuwa xonanaw baxetizaysi betes.

umalti hare gaare bolla haaththe caalidi haaththe ehiza jarkane wotoleda qachidi issi nay go7edassu gishin issoy sintara goochees

katama kiton heedzdzuge deratiza bajajje amuthishin bakka nam7u asati goye amuthishin hini ga xaara issi heedzdzutho gooma makiniya oykaami ha yishin giddora bayndiray oge bolla kaqete uthaes

Kame qobinati asinne katama giddon ogera hammuthizayssa bessees maabirate eqqiza mittazi woy biratazi bollan doosona bayndirasi qaaphettizayssita biittes.

u kaame issoy zo7o biita kaashin ekip efishin issoy biitha kaashiza maqinay oge ooththana yefeshin zo7o makinayyoo sintha baggan awa arshe eqqi olqizayssinne oge moodheti uttida oge berechana baasis

issi bootan itiophiya bayndera ma7ida aeropilane woykko saru aabida ayire shempiyo bootan issi ooropphile woykko aeropilane saloappe yiiddi sa7ay shempida geenne i hamuthi she dizaagie

aati kaame bolla keyanawu issoy issora ziiren eqqidi kaame xeellishin katama giddoy beettes issi macasiya huphe bolla sharbe qachi bagga asati huphe bolla barneexa wottidays bettes

Acanaya baabuda ogen uttada baabuda naagidayssinne bica galal omasatida ma umaaya boota caammanata urabure shurabi ma7ida shin goy bakaressi maca uttada naagidayssin adde sinta baggan uttidi xeellizayssi qoncera uttinde.

Katama pooqa giddon cora asay sintanne goyan ziiren eqqidi ha baggara kaame dumma salo daaniya kaame eqqidi hamuthizayssinne baggara maca asara adde asara walakkan keeththafe garsabagara hamuthiyays beettes.

issi woxaate makine sintha bolla eqqidi ba kushe nam7u biradu dhoqu hissi xeellizayssi beettes hara boota tishi hissi xeellishin oodhata kaame bolla ke7idi bana bessanau xeellizayssi asayye ubbaw qonce gitti erette

Ussoy laagiza la'u nayti oge bolla eqqili xeelidayssi beettes katama gibdon doosola issoy goote ma'idi issoy galan dommana xida maa'o may'idi metoro bolla uttidoys bees.

Kethi betes kethape sinten mithi de'es makini de'es kare bagay loytetidi karey simintomi osetidaysi de'es .

Issi katama gaxa baggara issi kondomineme woyko wogga pooqe keethati buro keexetidi wurishenne qalame qaba'i woyko qalame tiyettidinne giigetti uttishin ya baggara buro qalame tiyetanaw giigishe diya bootay dees.

Issi adera oyiddu maccatara banidira massatidda etophiya giya shurabiya mayidayisatarane botha shurabe mayida botha camma athida ichashu assati bettesi

Issi kooqeteethay beettishin sinta baggara uddupuntamu kushe bayzettis geetettiya xuufe oyqqida sinta baggara demmu usupushanne issi xeeta bida xuufe oyqqidi bee.

issi kameppe nam7u asati eqa booththa eqa sa7an woththishin booththa miisha sa7an wottishin daro miishati sa7an wodhidi issi bolla kori woththizaysi beettishin cora asati hini baggara keeththa giddon eqqiti xeellizaysi bee

Issi kataman biddon daro pooqee dhoqu gidi keexxettidi wurennan dish dhoqu gidi beettishin sinta baggara diza pooqate goothsi uttidi keexxettidi wuri daggati beettites giddora oge de ishin ha baggara kumi uttiza keettay.

Heedzdzu asatappe issi macara heedzdzu addera bishin issi attey kooren kabarata qachidi koote mayishin issi maca huphe doopissa hista pude qacha eqqishin zo'o shurabe may'ada eqqishin hanko naay shurabe may'idi eqqes.

Issi qorqoro kethay kexetishe kethay wurena dishin atidaysainne bagasoy kexeti wuridaysan bagasoy kexeti wuribeynay betese asika hran betena kethayi bape eqine mithi bichay eqis

Cora asati ha yishe de'ossonna bagga asatii kootte mayidda bagga astti kootte mayidayssa qulpidda maca asati boththa shurabe mayida caamma uibbaykka aaththida

ifille giddon uttidi timirte tamaridayssanne paattana pattanekidayssa bessees baggati huphe oyqqidi qopposona iskibirto oyqqida sintan etowo xaafida worqati deees

arbaminci yimberes darsabayimberesi diza kolej o bizines ekonomis o pis of dayrektion giza xuufe ushachcha baggara amarathona dirsa goggara ingilesa ton xaafetiza xaabi dumma dumma bessata bessizayssi qoncen xaafeti

Gillo giddon tamare nayti malse zaaranaw kushe kessidays beettees eta sintan dawutaray deees tamare nayti issi mala maa7o may7idi sinta baggara zo7o qalame diza ma7o mayettidays beettees

Issi macaneya huphe dooqettada huphe dubi yeddidayssinne timirti kieththa maay,o gompara booththa kare bollara karetha ma,o maada eqqizayssi beettees goye baggara timirti keeththay beettes.

issi timirte keeththa woykko yimburise woykko timirte keeththan cora asay timirte tamaridi wursetan anjettanawa adaba kushen oyqqidi xeellizays beettes asay issi mala karetha ma7oma7idi uttizayssi anjos naagettizays ere

Issi galalo masatidi oge bokiza oge loythishin ha bagara cora asati bagara eqidi xelizys betes makin sinthe guye baga bita gigisishe sintha bagara eqidi sinthara cora asati

Oyidu asati betizay na'mu mac'ara na'mu adera galalo malatizza kashshizza kame sinththan eqqidi xeliyayththa betes kame biththa kash kash kesishen etti ha bagara eqqi tish histid gigisidi xeliyay bettes.

wolaytta giddon dildi7e biratappe oosettizayssa giddo miizay daagetizayssinne asa nay giddora hamuthishin garsabagay ziqqigi uttida shin bolla baggara asi shuwappe oosettizermithan qaaxizo diiziyen hamuthizayssi beettes

Kaame oge lo'ethizays beettes biitta kiifi bookkishede iyooge beettes gandhara asa asati biitta oothsizagato ogiya oothshidagati eqqi eellizayssi deee.

Issi uzumati utthida bere matan cora asay ziqqi histidi biitha bookkishin duge baggara issi addey eqqidi esa xeellishin biitha bookkiza masta ogey mooreti uttidi shucca shuchchara koreti uttida oge beettees

giigissida maimi oge yiigisishin beettes makina malke galal7o masasidayssa moodhettida oge yiigisishin beettes

guucthcha katama giddon qodqoro keeththaranne gatta keettha woykko maata keeththara dishin giddora wokka oge biyode gaxan gaxan bootta boota baatay goyettibennaage heeran beetes asikka heeran beethenna makini giddora hammuchays beethe

issi macara attida cola attuma asadara muuze lanqe muuze tokkana holla bookkizayssi beettes issi galal7o mala shoramay7iza adde holla bookkana dhogu oottidi holla shoodirara duge bookkidayssi beettes

Issi kaame ogera baappe co'u giti bishin gaxaycc woratti uttidi hidi bukkenna bazzuzoti uttishin gaxaara makinay kundenna mala diratappe ooseta tildiye masatiya miishe dishin aspalte makinay baappe laagetheaspee.

biitha kaashidi woykko booridi efida makinay asikka sinthan beettenna makina laaggisa addin bicha giddon uthishin hanko asayi oonikka beeththenna dishin makinay biistha kaashidi hara boota xeerizi efidays beette

Wooga tankere woykko haththa oyqiza mishsha beththishin goye bagara namu' kethathati betosona keththa bills duma duma qalametti tiyetidaysi nne saa'ra demo mabirate woykko hatha shuboy bizaysi bettes.

Pooqe keetji osetanasi doometi utidashn , bollara bollara tobora yuusheni bolla bagara zo'o xufeni oyketidi oosetizaysi betesi sin bagara katama woykon katama masatizabi mithika toketiza mishi betezaysi desi.

Issi bessan bica jarkkane bolla haathi bombbara simmintofe duge goggishin coora jarkaneti ha baggara bettishin ya baggara bazzotti uttiza bootay mittay melidi bonccoti uttiza bootay beettes.

Nu asati hini baggara mithafe axire axxiretidayssa axire matan woykko dirsa matan eqqidashin ha baggara kooththe ma'ida adde boothxi ekkida sure danci eqqidi karetha caammaatizayss eqqishin hini baggara dirsa gitton issi adde baappe eqqitibie

shoykko haathcha kanixe haaththi kumidi beettishin gaxaara shuchchafe zeerettida zeeray woykko keelay beettishin keelappe hini baggara muuzenne mango mithati eqqidi beee

ubba asati paccay walaka zo7o7a maa7o maayiday qammise maa7o maayiday hu7en barneexe dunguza barneexe wottiday issi xekka bolla eqqidi duge ziqqa bessa xeellays beet.

cora asati attumasi kanche dirsa diridiya baggara wolla bookki axire axxiridi oge loyethiza masatizayssinne oge lo7ethiza asta xeelliza woykko kaalliza asati gindere kaallidi xeellizayssa esses

Issi maciya duga aaththi maa'ida ma'oman huphe zo'o ushaashe qachada haaththa bombafe duuqanawu yada yeqqizayssi beetta sini baggara issi adde booththa ma'o ma'idays yabagge musishin heedzdzu jarkani yada matta dunqanaw xeellawu.

Am7unu asati booththa mah iday sintha baggara dunguza qalame oyqi koppiye woththiza addeyara kushe mecetishin birsafe goye baggara eqqida asati soo7era eta xeellizayssi eti mecetizayssa tish histi xeellizayssi beettes.